Buronyi abofra a ɔde agodie adeɛ redi agorɔ. Agodie adeɛ ɔde redi agorɔ bi yɛ kete a ɛnam keteke kwan so. Ebi nso yɛ nipa a wɔreyɛ keteke no ho adwuma. Agodi no ho ade no bi yɛ hyɛn kɔkɔɔ.

Krataa fufuuo ne akokɔsradeɛ egu ɛpono bi so. Mbaa a wabɔ duku ato santene egyina ɛpono no ɛho. Wɔnyinaa kura mbɔfra. Papa tenten ɛhyɛ ataade fitaa egyina wɔn kyɛn.

Ɛdan mu a yɛaka no aduro fitaa. Ɛdan mu nkonwa si ɛdan no mu a yɛde ntoma fitaa adwira ho. Suneɛ ahorow egu mu. Ebi yɛ tuntum. Ebi yɛ dodoeɛ. Ɛpono bi esi akonwa no anim. Ɛpono no trɛ. Nhoma ahorow egu so.

Abronsan a ɛyɛ akokɔsradeɛ. Dua baako a ɛyɛ ahabanmono si ne nkyɛn. Baako nso si anim. Abrosan anim no nsuo da hɔnom. Amanfoɔ reguare nsuo no. Mmofra ne mpanin.

Nkurɔfoɔ mmeɛnsa reyɛ adwuma wɔ afuo bi mu. Mmienu asɔ dorobɛn a nsuo firi mu reba. Baako nso gyina wɔn akyi. Wɔn mmeɛnsa no hyinaa hyɛ atadeɛ soro ne fam a ɛyɛ akokɔsradeɛ. Ɛkya nso kata wɔn ti a ɛyɛ akokɔsradeɛ.

Aborɔfo mmarima a wɔahyia mu. Mmarima no hyɛ kootu tuntum, bi nso hyɛ nsonnson. Mmarima ne bi te hɔ a nwoma fitaa da wɔn anim. Barima baako a ɔhyɛ kootu nsonnson apagya ne nsa akyerɛ baako tiri mu.

Mmaa ne mmarima a wɔahyia muu. Ebinom tena akonnwa so, ebi nso gyna hɔ. Ɔbaa a odi anim no ɔhyɛ ataade fufuo a wabae n'anom. Ɔbaako nso te n'akyi ataade fitaa. Wahyɛ ataade tuntum agu so.

Mmarima mpanimfo a wɔahyia mu wɔ dan bi mu, bi hyɛ ataade tuntum, bi hyɛ ataade fitaa, bi nso hyɛ batakari. Barima bi a ɔhyɛ ataade fufuo no apagyaw ne nsa, baako nso a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ asɔre de ne nsa asɔ barima bi a ɔhyɛ ataade fufuo no abatiri.

Mmaa ɛne mmɛrima wahyia mu ɛwɔ ɛdan kɛseɛ mu, wɔnyinaa ɛtete ɛpono tuntum ɛho. Nkrataa ɛda wɔn anim, nsuo a ɛwɔ toa mu nso esisi ɛpono no ɛso.

Mmarima abibifoɔ a wɔahyia mu. Ebi hyɛ coat a ɛyɛ tuntun. N'ahyɛ n'ase tuntum. Ebi nso hyɛ coat nson nson. N'ase nno nson nson. Barima apagya akonnwa a ne fa yɛ ahabanmono. Ne fa yɛ sika kɔkɔ de asi abranteɛ baako tiri ho.

Ɛdan mu a wɔakam aduro fitaa nie. Cabine twere ban no ho a wɔahyehyɛ nhoma ahodoɔ wom. Ɛdan mu akonnwa bi si hɔ a wɔde ntoma fitaa ne dɔdɔeɛ adura ho. Sumiiɛ nso da akonnwa no mu.

Nkrɔfoɔ bi te ɛhyɛn bi a ɛnam lɔɔre kwan mu a n'ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ. Nnua bebree sisi hɔ. Ebi nso kura gallon a n'ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ.

Brini barima bi te ɛpono bi ho. Ɛpono no soro yɛ tuntum. N'ase yɛ fitaa. Ɔbarima no hyɛ ataade a ɛsoro yɛ fitaa. Ase yɛ dodoeɛ. Ɔhyɛ gloves a ɛyɛ bredum. Mmaa mmienu bi gyina ne nkyɛn. Wɔhyɛ ataade a ne soro yɛ fitaa.

Sukuudan mu a sukuu nkɔla ayɛ mu ma. Nkɔda ne bi hyɛ sukuu ntadeɛ a ne fa yɛ fitaa. Ɛfa yɛ ahabanmono. Ebinom nso hyɛ sukuu ataadeɛ a ɛfa yɛ fitaa. Ɛfa ɛyɛ tuntum. Nkɔda be bi nso hyɛ fie ataadeɛ.

Mmarima a wɔahyɛ atadeɛ soro ne fam bibire. Bɛlɛte fufuo bɔ wɔn mu. Wɔso funu daka a wɔde Ghana frankaa akata ho. Frankaa no fa yɛ kɔkɔɔ, mfimfin yɛ akokɔsradeɛ, deɛ ɛdi soɔ no yɛ ahabammono. Wɔde nhwire fufuo agu adaka no so.

Nipadɔm a wɔahyiam wɔ tapoline ase. Tapoline no da yɛ kɔkɔɔ, fa nso yɛ tuntum. Mmaayewa mmɔfra ato santene. Wɔnhyɛ mpaboa. Ahweneɛ gu wɔn kɔn mu. Ahweneɛ no bi nso gu wɔn ti so. Abɔfra a ɔdi anim no fira ntoma a ɛfa yɛ fitaa, ɛfa yɛ akokɔsradeɛ, ɛfa yɛ bibire.

Abibifoɔ mmaa ne mmɛrima wato santene. Mmaa no ahyɛ ataade ɛsoro tuntum. Ɛfam dodoeɛ. Wɔde ahweneɛ beberee egu wɔn kɔn mu. Wɔde bi nso egu wɔn nsa. Mmɛrima no ahyehyɛ takra ɛwɔ wɔn tiri so.

Ɛdan mu akonnwa a wɔde ntoma nsonson adura ho si ɛdan no mfimfini. Sumiiɛ gu so. Sumiiɛ no bi yɛ nnodoeɛ, ɛbi yɛ fitaa, ɛbi yɛ nsonson. Pono bi si akonnwa no anim. Pono no trɛ yie. Nneɛmanso gu so.

Dɔm a wɔgyina hyɛn bi so. Barima baako hyɛ asraafoɔ atadeɛ a wapagya ne nsa akɔ soro. Barima baako bi gyina ne nkyɛn a ɔhyɛ atadeɛ soro tuntum, fam nsonson. Ebinom kura frankaa a ne soro yɛ kɔkɔɔ, mfimfin yɛ tuntum, ase yɛ ahaban mono.

Mmofra a wɔte pono akyi. Mmienu yɛ mmarima, mmienu yɛ mmaa. Pono no so no, agodie adeɛ gu pono no so. Nhoma nso da so. Abofra ɔbaa baako te wheel chair mu.

Dɔm bebree a wɔahyia mu wɔ stadium, barima bi a n’abati nkentinkentinn wabɔ duku a ɔhyɛ ataare fam fitaa, ɔde kente abɔ ne sisi gyina twene bi ho, twene ne ho yɛ dɔdɔeɛ, ne fa nso yɛ sika kɔkɔɔ, twene ne so yɛ tuntum.

Efie nie. Maame bi a ɔgyina hɔ hyɛ atadeɛ soro tuntum, fam nson nson. Ɔfura ntoma wɔ n'ase a fa yɛ memen, fa yɛ ahaban mono. Abɔfra bi yɛ atade haban mono bi gyina n'anim. Papa bi nso akutunu ne mu de ne nsa ahyɛ bucket bi mu. Praseɛ da hɔ.

Dan mu akonnwa a fa yɛ tuntum, fa yɛ nsonson. Ɔbarima de ne to fa si akonnwa no so. Ɔde ne sa benkum asɔ ɔbaa no mu. Nifa nso sɔ abɔfra mu a abɔfra no gyinma wɔn mfimfini. Ɔbaa no tsena fam.

Ewiemhyɛn fitaa si hɔ. Wɔde akokɔ sradeɛ ne nson nson atwerɛ fam hɔ. Nnipadɔm gyina wiemhyɛn no ho. Mmaa ne mmarima. Abɔfra baako nso a ɔhyɛ atade soro biridum ne ne fam bibire nso gyina hɔ bi.

Asraafoɔ mmeɛnsa, mmienu egyina wɔn akodeɛ ɛhyɛn ho, baako egyina asraafoɔ no mmienu no anim. Asraafoɔ no ekura etuo, ɛdan bi a nefa ɛyɛ fitaa, ne fa ɛyɛ akokɔ sradeɛ nso esi wɔn akyi.

Mmaa ne mmarima a wɔahyiam wɔ dan bi mu. Ɛdan no mu no, wɔaka mu nyinaa aduro fitaa. Mmarima mmienu a wɔhyɛ atade soro tuntum te pono bi ho. Pono no adaka dɔdɔeɛ bi si so.

Nnipadɔm a wɔato santene. Wɔde dadeɛ akyekyɛ wɔn mu. Barima baako a ɔdi kan no hyɛ atadeɛ soro bibire, fam yɛ tuntum. Ɔbaa bi di n'akyi. Ɔhyɛ atadeɛ soro nsonson, aseɛ yɛ bibire na fa yɛ akokɔsradeɛ. Wɔkita kotokuo tuntum. Barima bi nso gyina adaka fufuo, ɛfa nso yɛ bibire ho.

Ɛhyɛn bibire bi si hɔ. Barima a ɔhyɛ atadeɛ soro bibire sɛn kototuo mmemmem gyina ɛhyɛn no akyi. Ɔbaa baako nso a ɔhyɛ atadeɛ fa fitaa, fa bibire nso gyina ɛhyɛn no akyi. Ɛhyɛn bibire npo nkyɛn no, ɛhyɛn baako nso si hɔ a ne fa yɛ kɔkɔɔ, ne fa nso yɛ tuntum.

Ahwehwɛ kɛseɛ fam ban ho. Kanea baako a ɛfam ban no ho wɔ ne nifa ɛna baako nso wɔ ne benkum so. Akonnwa si hɔnom a ɛyɛ dodɔeɛ. summiiɛ fitaa nso da akonnwa no mu.

Mmaa, mmɛrima ne mbɔfra ɛte ɛpono bi ho, akonwa no a wɔte so no, wɔde tuntum akata nkonwa no ho. Bɛrima bi egyina hɔ a ɔhyɛ ataade a ne soro tuntum, ɛfɔm tuntum, ɔhyɛ ataade fitaa ɛnso ɛwɔ mu, okura maekrofon.

Ɛdan a ne soro yɛ fitaa, ne fam yɛ dodoeɛ wɔ hɔnom. Nnua ahabammono sisi anim. Ɛhyɛn si kwan no so. Hyɛn baako yɛ tuntum, baako yɛ kɔkɔɔ, baako nso yɛ nsonson.

Dɔm a wɔahyia mu, fa yɛ mmaa, fa yɛ mmarima. Binom apagya wɔn nsa ahwɛ wiem, binom nso kura frankaa a ne fa yɛ kɔkɔɔ, fa nso yɛ ahabanmono.

Akuturukubɔ a mmarima gyina hɔ rehwɛ. Wɔn a wɔresi akuturuku no, barima baako hyɛ atade soro fitaa. Ɔhyɛ atade fam a fa yɛ kɔkɔɔ, fa yɛ biridum, fa yɛ akokɔ sradeɛ. Barima no a ɔka ne ho nso no hyɛ atadeɛ a ne soro yɛ dɔdɔeɛ. Fam yɛ tuntum.

Mmarima mpanyimfo abien kura mbabaa. Mmaa no bi yɛ tea na ebi nso yɛ kɛseɛ. Ababaa baako fa yɛ bibire. Ɛfa nso yɛ fitaa. Mmarima mmienu ekura aboa adowa apagya bno akɔ soro. Mmarima no bi bɔ duku fitaa.

Ɔbaa bi te fam. Ɔhyɛ ɛkyɛ nson nson. Ɔhyɛ atade soro bibire. Barima baako ne mmaa mmienu gyina n'akyi. Ɔbarima no nhyɛ atadeɛ soro. Ɔhyɛ atade fam nko ara tuntum. Ɔbaa no nso a ɔgyina ne nkyɛn no hyɛ atadeɛ soro tunrum, fam tuntum. Ɔhyɛ ɛkyɛ fitaa. Ɔd . Barima no de ne nsa ato ɔbaa no kɔn mu.

Sukuu nkwalaa a wogyina hɔ. Papa a ɔhyɛ ataade soro bibire, ɛfɛm tuntum egyina wɔn mfimfini a wakuntu ne mu. Sukuu nkɔlaa baako a ɔhyɛ ataadeɛ ɛsoro kɔkɔɔ, ɛfɛm so kɔkɔɔ ɛkoto ɛfɔm hɔ.

Maame bi te hɔ a ɔhyɛ atadeɛ fa sikakɔkɔɔ, fa fufuo. Ɔba duku ɛfa yɛ kɔkɔɔ, ɛfa yɛ akokɔsradeɛ. Ɔfura ntuma bibire gu so. Maame bi nso gyina n nkyɛn a ɔhyɛ atadeɛ tenten, fa akokɔsradeɛ, ɛfa tuntum. Ɔkura duatere a ɔde renunu aduane a ɛsi gya no so hɔ no.

Ahyɛn mmiɛnsa si hɔ. Mmienu yɛ fitaa. Nea ɛwɔ mfimfin no yɛ tuntum. Akokɔsradeɛ wɔ mfimfin. Abaayewa gyina kyiniiɛ kɔkɔɔ bi ase. Ɔhyɛ ataadeɛ soro bibire, fam yɛ kɔkɔɔ. Okura kyiniiɛ.

Ɛdaen a yaka ne fa eduro tuntum, ne fa yaka no sika kɔkɔɔ esi hɔ. Mbaa ne mbɛrema ɛnam ho. Ebi efra ntoma fitaa, ebi ɛhyɛ ataade tuntum. Bɛrema a odi wɔn enim no ekura kyiniiɛ a ɛyɛ habanmono.

Mmarima dunnan a wɔhyɛ atade fitaa. Du no gyina hɔ, nnan no nso koto fam. Mmarima no bi abɔ duukuu fitaa. Ɛbi abɔ duukuu kɔkɔɔ. Ɛbi nsohyɛ ɛkyɛ fitaa.

Keteke anan nie. Keteke mmienu fa fitaa, ɛfa yɛ kɔkɔɔ. Keteke baako nso fa yɛ fitaa, fa kɔkɔɔ, fa ahaban mono. Baako no nso fa yɛ kɔkɔɔ, fa yɛ nsonson. Mmaa ne mmarima gyina kwan no mfimfini. Wɔn nyinaa kura kotokuo.

Oburonin barima a ɔdene nsa agu Abibifoɔ mmienu bi kɔn mu. Baako yɛ barima. Barima no tena ase. Baako nso yɛ ɔbaa. Cbaano gyina hɔ. Ɔhyɛ atade tunyum, ɔkura abɔfra nso wɔ ne nsam.

Nsuo bi ɛtaa hɔ. Mmofra nsia bi ɛbɔ bɔɔl ɛwɔ nsuo ne mu. Bɔɔlo no ɛyɛ fufuo. Abofra baako a ɔhyɛ ataadeɛ fam tumtum, ɛfa fitaa ɛde ne nan aka bɔɔlo no. Ɔnhyɛ ataadeɛ ɛwɔ ne soro.

Nkwadaa miɛnsa egyina ankwerɛ bibire bi ho. Mbɛɛma paninfoɔ mienu asɔ abɔfra baako mu. Nia ɔsɔ ne nan no ɛhyɛ ataadeɛ soro tuntum ɛfɔm ɛyɛ bibire. Nia ɔsɔ ne nsa no nso hyɛ ataadeɛ soro tuntum, ɛfɔm so tuntum. Ɛfɔm hɔ nyinaa ayɛ atɛkyɛ.

Anwea ayɛaboa ano gu fam hɔ. mmarima mmienu a yɛde fora anwea, aboɔ ne sɛmɛnte. Barima baako hyɛ ataade soro fitaa, fam fitaa, ɔhyɛ kyɛ fitaa nso. Baako a ogyina hɔ no nso hyɛ ataade soro fitaa, kyɛ bibire, wɔasɔ ne sisi nso.

Mmɛrima a waka abom esi mpata dan. Ebi egyina mpata dan na wɔresi no so. Ebi ɛte so, ebi nso egyina fam. Papa bi a ɔhyɛ ataadeɛ ɛsoro tuntum, ɛfam kɔkɔɔ, egyina pata no mfimfini.

Nsuo ayɛ gutter no mu ma ama ɛbi ayiri afa kaa kwan no so. Nwura gu kaa kwan no so. Nwura no bi nso gu kɛntɛn mu a ayɛ ma si kaa kwan no so. Ɛhyɛn kɔkɔɔ bi nso si kaa kwan no so. Papa bi gyina akyire.

Mmarima a wɔahyiam. Wɔn nyinaa bɔ nose mask. Barima baako ehy gyina wɔn mfimfini. Ɔhyɛ atade a soro ne fam nyinaa yɛ dɔdɔeɛ. Ɛkyɛ nso yɛ dɔdɔeɛ. Ɔhyɛ mpaboa a ɛyɛ tuntum.

Mbɛrema mpaninfoɔ enum a wɔhyɛ ataadeɛ soro tuntum ɛfɔm so tuntum. Baako ɛɛkyia Ghana manpanin, baako ekura ɛkyɛ, nkonwa esisi wɔn ekyi. Ɛpono esi hɔ a nsuo wɔ toa mu esi so.

Ewiemuhyɛn a ɛfa yɛ fitaa fa ɛyɛ nsonson esi hɔ. Nipa dɔm ɛto santen ɛwɔ wiemuhyɛn ne ho. Maame baako a odi enim no hyɛ ataare tuntum a nsoso ɛpeti mu. Maame no ekura poma mienu.

Nsuo ɛda hɔ, mmɔfra mmɛrima ɛkotokoto nsuo no nkyɛn. Wɔn ɛde kyɛnsee asisi nsuo ne mu. Kyɛnsee baako ɛyɛ bibire, baako ɛyɛ ahaban mono, mmienu ɛyɛ kɔkɔɔ.

Mmayewa mmienu a wɔso adeɛ wɔ wɔn tiri so. Baako hyɛ atadeɛ soro biridum, fam tuntum. Ɔso bokiti fitaa. Baako nso hyɛ atadeɛ soro memem, fam sika kɔkɔɔ. Ɔso kyɛnse memem. Mmeranteɛ mmienu di wɔn anim. Baako hyɛ atadeɛ soro fitaa, fam nson nson. Baako nso hyɛ atade kɔkɔɔ.

Ɛmaa mmɛrima ne mmɔfra ahyia mu ɛwɔ ɛdan a yɛnsi nwieyɛ ɛho, ɔbɛrima baako egyina hɔ, ɔhyɛ ntama ataadeɛ egu trɔsa tuntum ɛso. Ɔkura ahoma a aboduaba ɛsɛ so.

Mmaa ne mmarima mpanyimfo a wɔato santen wɔ dan bi mu. Adaka bi si dan no mfimfin a wɔde frankaa akata so. Frankaa no fa yɛ kɔkɔɔ, fa yɛ akokɔ sradeɛ, fa yɛ bibire. Sumiiɛ bi da so a ahenkyɛw si so. Nhwiren da nkyɛn.

Abayewa ne abɔfra bi redua nhwiren wɔ nhwiren kukuo mu. Abayewa no hyɛ kyɛ. Ɔhyɛ atade soro a ɛyɛ akokɔ sradeɛ. Atade fan a ɛyɛ bibire. Ɔhyɛ mpaboa tuntum.

Mpaboa ahodoɔ a wɔahyehyɛ wɔ fam. Mpaboa no bi yɛ fufuo, ɛbi yɛ tuntum, ɛbi yɛ bibire, ɛbi yɛ ahabammono. Maame bi koto mpaboano ho a ɔhyɛ atadeɛ soro dodoe, ɔfura ntama wɔ aseɛ a ntama no fa yɛ bibire, ɛfa yɛ mmemmem. Maame bi nso gyina n'akyi a ɔkura bɔtɔ fitaa.

Barima bi da ayaresabea mpam. Ɔhyɛ atadeɛ a ɛsoro no yɛ tuntum. Ɔde ntama fitaa bi akata ne ho. Nnipa atwa ne ho ahyia. Wɔahyɛ ahwehwɛniwa akata wɔn ani. Ebi hyɛ atade fitaa, ebi nso hyɛ atadeɛ bibire.

Ɛhyɛn tuntum esi hɔ. Mbaa ne mbɛrema ɛte ɛhyɛn no ɛnkyɛn. Wɔn ɛte fɔm tim, ɔbaa panin a ɔte wɔn enim ɛbɔ duku fa kɔkɔɔ, fa tuntum. Ɔhyɛ ataade soro fitaa.

Mmarima mmienu a wɔhyɛ atadeɛ soro fitaa, ase no bibire. Barima baako gyina adaka bi ho akuntunu ne mu. Baako nso kura mob a ne fa yɛ tuntum, fa yɛ kɔkɔɔ de repepa fam hɔ.

Nkwadaa mmiɛnsa a wɔgyina nhyire bi ho, baako yɛ ɔbaa, mmienu yɛ mmarima. Akwadaa barima a ogyina mfimfin no hyɛ ataade soro nsonson, ɔhyɛ ataare fam tuntum, okura trowel kɔkɔɔ wɔ ne nsamu.

Kwaeɛ nu nie. Nnua bebree na wɔ kwaeɛ no mu. Gyata bi da kwan no mu. Ɛhyɛn bi si n'akyi a nnipa anan te mu. Ɛmmu mmiɛnsa yɛ Aborɔfo. Baako yɛ Bibini. Ɔbarima baako nso te hyɛn no so.

Maame bi a watwa ne ti ama nakɔ fam fura ntama kɔkɔɔ, aweneɛ gu ne kɔn mu, ɔde bi agu ne nsa, okura atuo. Mmeranteɛ mmienu bi gyina n’akyi a baako fura ntama bibire, bi nso fura ntama ahabanmono.

Mmarima a wɔahyia muɛreyɛ adwuma wɔ asaase bi so, boɔ gu fam hɔ, yɛapia anwea nso agu nkyɛn. anwea no a yɛapia agu nkyɛn no, barima bi gyina so, ɔhyɛ ataare soro fitaa, fam nso fitaa. Barima baako nso gyina anwea no nkyɛn, ɔhyɛ ataadeɛ soro bibire, ɔhyɛ kyɛ fitaa, wɔasɔ ne sisi nso.

Bibini retwi hyɛn a aborɔfo nnum te mu. Hyɛn no fa yɛ fitaa, fa yɛ tuntum. Gyata bi wɔ nkyɛn. Gyata baako da fam, baako gyina hɔ.

Mmaa ne mmarima a wɔahyia mu wɔ ɛdan bi mu. Nkonnwa no a wɔte so no, ne nyinaa yɛ fitaa. Ɔbaa baako gyina hɔ a wahyɛ atade soro kɔkɔɔ, fam tuntum. Wahyɛ atadeɛ nsatenten fufuo gu atadeɛ kɔkɔɔ no so.

Ɛhyɛn fufuo bi si hɔ a ne fa yɛ tuntum. Nnua mmienu si hyɛn no akyi. Maame bi ne papa bi te akonnwa tuntum bi so. Ɛpono fitaa si wɔn mfimfinin.

Nwhiren ahorow nie. Ebi yɛ menmen. Ebi yɛ ahabanmono. Ebi ɛyɛ akokɔsradeɛ. Abaayewa bi gyina nhwiren no ho a wahyɛ kyɛ. Ɔhyɛ ataadeɛ soro menmen. Ataade fam ɛyɛ tuntum. Wasɔ nhwiren no baako mu.

Beaeɛ a yedi dwa. Nneɛma bebree na wɔn ahyehyɛ a nnuane ɛka ho. Abranteɛ bi egyina hɔ a wahyɛ noos maks. Ɔhyɛ ataade soro akokɔsradeɛ. Ɔhyɛ ɛfam tuntum. Abofra bi egyina n'akyi a ɔhyɛ ataadeɛ menmen.

Nnipadɔm na wɔreyɛ adwuma wɔ asase bi so. Papa bi hyɛ atade a soro yɛ bibire, ɛnna torɔsɛse a ɛno nso no yɛ tuntum. Wabɔ ne mu ase resesa anwea wɔ fam. Bowl bi si n'akyi a ɛyɛ ahaban mono a nsu fi bi gu mu.

Nkorɔfoɔ bi, nkorɔfoɔ mmienu te kyiniiɛ ase. kyiniiɛ no ɛfa yɛ fitaa, ɛfa yɛ kɔkɔɔ, ɛfa yɛ ahaban mono ɛna ɛfa yɛ akokɔ sradeɛ. Papa baako ɛte ako te akonwa a akonwa no yɛ bibre. Baako ɛnso te gallon bi so a ɛno yɛ akokɔ sradeɛ.

Hyɛn akrakraka mmienu na ɛsi hɔ. Hyɛn no ne fa yɛ kɔkɔɔ, ne fa nso yɛ tuntum. Hyɛn mmienu no nyinaa anwea kɔkɔɔ gu mu. Excavator mmienu nso si nkyɛn.

Ɔbaa bi reka banku wɔ bukyia so wɔ gyaade. Na mmofra mmienu bi gyina n'akyi a baako ataare sɛn ne kɔn ho. Maame bi nso gyina akyi a ɔde ne nsa asɔ ne sisi. Egya a wɔde reka banku no adɛre yie.

Nnipa gyina kaa kwan mu, gya ɛredare wɔ kaa kwan no akyi, ne nwusie tumm. Barima bi a ɔhyɛ ataare soro tuntum, ne fa fitaa, ataare n’ase tuntum, ɔhyɛ mpaboa tuntum fa kɔkɔɔ. Ɔde adaka asi n’abatiri so, adaka ne fa yɛ tuntum, fa yɛ akokɔsradeɛ.

Mframagya cylinder bibire bebree na ɛsisi hɔ yi. Mmaa ne mmarima gyina ho. Mmaa mmienu a wɔgyina ho no kura kyiniiɛ. Baako a ɔkura kyiniiɛ fitaa no hyɛ adate soro fitaa, fam tuntum.